Keemikaaleta go7ettidi nu asay daro qohyanne katha bolla daro meto ehiya hargeta teqqanas danda7iyaysanne haysa keemikaale go7ettidi daro asati gakkona mala erettees.

hayssa keemkaaleta go7ettidi nu asay kaththa bolla kiya guxunetanne dummatumma argeta teqethaoso oooththidi doozatanne qasse banta gadiyan deiya putota nango ooso ooththidi yaappe loo go7a demmanayssanne go7ay daro asas go7a immeyssa lo7ethidi shaakkidi erana mela maala

Agiro kemikaale yaagetiya hayssa liya go'ettidi nu biittan daro asay dumma dumma hargeta hayssa maata wodhiya hargeta guxuneta do'a mela dumma dumma hayssa haaththan deiya baktereta mela lo'ethi wodhanasi hayssi agiro kemikaale lo'ethi maadees

hayssi kawo oosanchiti dumma dumma dalga bessan dumma dumma ooso asay ooththidi daane lemateppe waandi go7a demmanikko ayfayafeta waati kemikaaliya goo7ettidi waati biitta bolla diya hayssa katha qohya batadhayssineekko qoncisethidi aaththos

Haysa misile be7ishin daro asay dumma dumma hayssa keemikaaleta go7ettiza haaththa giddon diya dumma dumma harge gidiya do7ata wodhiza lo7o go7a immiyaysa haysa misiley qoncis woththis.

I nu biittan agiro kemikaaliya asay goyettidi ayfisida ayfeta gidishin ha ayfeti nu biittan diccidi nubiitta asay a ooththidi laameteyssenne lo'o murota demmidayssa demmida murota hara haho biitta kaamiyan canano giigis ooththida ssa bessees.

hayssa misiliyan qass daro asay kawo osanchotara gididi daro dalgagadiyan badala zeridi gaashe zeridi ooththessenne apilo muruta demmanayssa qoncisidi hayssi goshsha hiillatethay daro dalgan besseysi hayssa guus

ayfa ayfe miththa tkidi dumma dumma ossota othidi asjiy awes qaseKa ayfa ayfe shishidi lo'o gathidi bantaw de'iza muuruta bayzi shishidi Lo'o gatte demess haysan qoncidaba gidess nu asay Daro gidiyoba gidees

Hayssi misiley qasse kaxxida uththata asi waati haashidiko haashidi waati banta kushen go'etanakko hegappe itima waati kessanakko, uncca waati kessanekko, shaakkidi dalggan qonccisizayssa ha misiley besses. Nu biittan daro asay ooththidi aqiyayssanne shaahetiyayssa qonccises.

Asayi bawu diya daliga gadiyan banita zereththa zerid dumma dumma ayifa ayifeta tokid appe banita goasinne banita muruta shishanawu daro oththidi lametanawu diya oththo gididoyisa hayisa qaye buron kaththonita dizayisa buron deiya kaththataa besosona

kaththa ayfeta asay lo'eththidi dumma dumma ayfa ayfeta giigissidi wonito qasse bantawo shalo gidoyssanne eaappe muruta demmeyssa ooththidi laametano dandayessa lo'o dicha oge gidoyssa asay ooththidi ayfa ayfetan go'a go'a demmanayssa shaakkidi qoncisees

hayssi nuhay misiliyan bayssi dumma dumma shunkuruto ayfeta issi asi bagadiyan zere tokkidi bagadiyan kaxidayssa bookkidi daro biittasi kaymancandi yeddeyssanne bagadiyan kaxidayssa dumma dumma yooniyan aaththidi giya kessidi bayizeyssa misiley bessees

kaththa ayfiteno biittan de isitappe issoy mango geetettes he mangoyi qasse derogo7a imishenne daro lo7o lo7o ooso ooththishe mango tokki diasi waani go7ettanekko lappe waatidi lo7o lo7o go7a ekaneekko murutay waatidi dolisaneekko duresidayssa waati ayfe gakkana naaganeekko erisees

Daro ayfe ayfe ta tokkidi nu asay daro ayfayfeta maxidi go'ademmeysi eretidaba nobettan daro asay go'ademmiya oostappe issoy tukki ayfe gidiya gisho tukki ayfe hayssa dugeha tohphiyan bonchonne al'o geetettidaba daro waaga kessana dandayeyssa daro gatiya demmano dandayeyssa gidoysse eretidaba

mase qasse katha pooqidi bunchidi bunchidayssa qasse hayssa mela sharan hiixidi melisidi melidayssa qasse dumma dumma yoonana aaththidi dumma dumma kaamiyan caanidi hawo biitafidi bayzano dandayissanne bayzidi daro ayf ayfya ekkano dandayissa daro muru ta demmano dandayisi ere

hatha shiisho oosono asay ooththishe dumma dumma kaxida kaththata muuzita mela dumma dumma mankota mela dumma dumma ayfayfeta asay kaxida katha hidi dumma dumma son shiishshidi yaatidi kaxana gakkanantes nangidi kaxidayssa dumma dumma giya efidi baysidi pantaushalo shiisheysi eretidayssa

Ayssi qasse nube'iya ayfayyfeti nuosi nobeetas daro asay ooththe laamettanau koshsheya ba gidia gisho nu asay daro asay hayssa ayfayfeta oosonne hessa chi lo'ooso ooththeyssan nu asay daro diccidinne laame demmi oge gidoyssa nu asay qoncisidi wodeyssi hayssa kochcha oosa.

hayssi misile bessayssi qasseka dumma dumma heeran diyiya asay dumma dumma ayfayfeta dumma dumma ayfayfeta maxide waati bayizanekko harabitas efidi waatidi kaamen caani yeddaneekko ayf ayfeta waati shiishaneekko ayfafeta ooso qoncise

Dumma dumma asay banta gadiyan lo'o lo'o ayfayfeta tokkidi malalas donota mela badalata mela tokkidi go'a demmeysi nubittasi koyro ooso kushe gidoyssa shaakkidi ereyssa hayssi nubitan koyro kushe gidoyssa ooththida asa laametteyssa eridi de'oos.

Issi kawo oosanchoy denban eqqidi daro lo'iya maatata giddon de'iya oosotanne asay ooththida qi aqota giddon de'eyssa daro ayfayfeta waati shiishshanekko shiihshida ayfayfeta waati go'ettaneekko go'ettidi waati ooson beshanekko daro qoncetha imeyssinne daro ooso ooththidi asay laamettiysa de'eyssa qonciseysi erettidaba

dumma dumma putota tokkidi asay puutoti ayfin ayfana gakkanantes nange ooso ooththeyssanne dumma dumma putotappe asay go7a demmeysi puutoti asas shalo gidoyssa shaakkidi erana mela lo7ethidi maadiy ooso gidoyssa hayssan daro asati ooththiya oosati do7oosona hintika puutota toketh

Shunkuruti asay tokkidi bantoo laamettidi qasse haratas kaamiyan caanidi lo'o lo'o hahobeta efidi muruta demmano dandayeyssa qasse ishalo gidoyssa shaakkidi oothi lo'ethi eridi lo'o muruta asay ekkeyssanne lo'o asas muruta gidida ooso i heyssa daro laamiyabee.

Daro ayfayfeta tokkizi nu7ase go7a demmesinne daro mangoti muuzeti abkadoti nubettan daro asay a ooththidi laamettano dandaessinne lo7o go7a demmano dandaissi eretidaba hayssi qasse nuni beya abkadoynne mangoy dumma dumma ayfayfeti nu xeenassinne nuus diya payatethas lo7a.

daro badalazerdi badalapeno asay daro go7a ekeyssenne go7an asoy daro laameteyssa laamettidi daro ayfiayfeta shiishidi daro daro eeran asay lo7o lo7o boncho eqata eigisidi ekeyssenne dr asas daro go7a imeyssa lo7ethidi shaakidi asay erana mela lo7ethi maaddiya oosu gidoyssa shaakidibeydi oot

dumma dumma ayfiayfeti hayssan nu biittan eretida ayfaypetappe issoy malas giidi ekkiyaba gidikko hayssa paapota melay muuseta melay mangota melay de7ees hayssi qasse paapoti daro ayfafe gidia gisho asay hargete qetha oososka paapota go7ettessa udedos

Hayssi ayifa ayifeti nu bittani daro kaxidayisane itape daro assayi midi goa ekeyisa koshiya ogeta hara soo kamera canidi efeyisa qonicidi wothesi

i beiya cil7o cil7o deiya guyen eqqida uuthati asay uutha tokkidi nu biittan derogo7a uuthafe demmeyssa boynappe dumma dumma muuziyappe shalowappe asay lo7o lo7o murota demmeyssa hayssi misile shaakkidi qonciseyssa dalgan beyanas danda7o7ees

hanu beyiya aypayf nubi tan daro laythappe issito kaxi aba gididi issito tokkikko laythi uttidi issito kaxi aba gida gisho asunthay dono geetettes meeran daro asay yaggo uttidi lappe miidi daro agina ta uttiya oosota ooththosana

issi eran kaxida ayfa ayfeta ekkidi donota dumma dummabata ayfayfeta daro dalgabessa gaththidi asas go7a immeyssanne asay ango7ettidi lo7o murota shiishshanayssa haratas timerte gidana mela daro daro heerandiya asay giigissidi woththidayssa dalgabessan beyoos

issa shunkuroto tokkethan asay waane dicciyakko dichcha ogei gidoyssa qasse hara biittan diya asay waani go'ettidi tokkaneekko nu biittan tokkeyssa asay beedi hara biittan diya asay aada tokkanaasi leemiso gidoyssa dalgisidi qoncisii besseyssa amisile odees

hayssi nu be'iya misiliyan de'ayssi tukki aypey shaayettidi waani go'a imeyakko asay ha ayfa aypetappe ekkidi lo'o lo'o kathasi lo'o lo'o muruta demmeyssa ha misile qoncisidi nu heeran kaxida kathata ayfa ayfetappe isso gidoyssa odees

hyssino misiliyan beayssi daro biittan asay bantawodi iya ooso eqa go7ettidi banta biittan daro daro kathata shiishshidi yaappe kaamen caananas dumma dumma iray buchchenna mela daro daro eqati gakkenna mela kammidi genthi woththidayssa misiley talgisidi yoodees

ilyan beaysi nu asay ubba wodekka laythafe issi too demmiya katha qommogetishin laythafe issi toho kaxes suntheka duno gi xeesetes ubba wodekka nu phitandi asay daro laythafe demmiya kathata kochetappe issoy duno giyaageteysi hayssa misilya benteys

Hayssi yay nu beiya misileyan deiya nam'u asati tukki ayfey nu asas aykena go'a immiyakko tuki ayfe muru ta daro asas qoncisanassinne daro biitta gaththanas tukiayfiya maxishe de'eyssa misiley shaakkidi bessees.

isi qasse misilanu be7asi bambare geetettis bambari qasseka yfayfetappe isso gidishin asahi bantagajan tokkidi go7ettanassinne daro kehidayssa maxili haaho biitta kamiyan caaneyssanne qasse go7a immeyssa muruto gidoyssa puto gidoyssa qoncisidi bessees

hayssi numeytan eretida ooztappe isso gammoderen daro asay oththidi aqi aaqoppe issoy mooze tokkidi tokkida muuziya hahubeta yeddidi eaappe daro go7anne daro kaamiyan caanidi efidi kaamiya kumidayssafe lo7o shalo shiisheyssa qoncises

hayssi misilya nubeeyssi muuziya asay go7ettidi wahati muuziya ayfiya bayzaneekko wahati kathaneekko wahane nubitan kaxiyakko haga haho beetappeyida asay ya beyidi nubittas gatiya gelsidi xomoosi kaalli xeelidi beyidi baana mela oge gidoyssa qoncisidi bessees

Ayssi nuu misiliyan beeyssi daro donota asay tokkidi donotappe asay daro daro biittasi kaamiyan caani yeddidi daro shaluwa shiisheyssanne daro lo'o loo muruta eheyssa qoncesanas ha biittan diya asati dono waati gish akko halatas waati ba ezaneekko bessos.

Issi issi heran deiya goshanchati kawo oso goetidi watidi banta gaden badal wogara tokidi wati ayfe goa demanakko badala fayateta watidi naganakko puteta wati tokudi lame demanakko otidi besiyayta osanchati filgidi besosina.

issi heeran issi asi darka gadiyan bayissan ayfiya zeredi gaashiya woykko badala woykko banga woykko gistiya zeredi goyishi de7eyssanne qasse dumma dumma go7a immano dandayessa muruta dalga wode pishishano dandayeessa bessees

dumma goshshanchati gaashiya banga badala tumma dumma gistiya cakkidi banta shaaliyan dooridi qasseka qoxidi appekayidayssa giyakesi bayzidi bantawo go7eteyssenne qasseka bira hayssi bantawu shiishshana dandayeyssa lo7o muru ta gadiyan kathana dandayeyssa eres

nu asay harmidi badala harmidi zerida badala harmidi shalidi dumma dumma badalappe ko7a akkeyssa badalay nu bettan koyronne asay ooththidi aqiya ooso miishatappe issawa gidoyssa asay ereyssikka nu beettan koyro oso badalay waannanne waanna gidida nuubettan koshshiyawos

daro goshshanti nu biittan daro daro oosa ooththidi aqees ooththidiaqe oossappe issoy ayfaaafetanne dumma dumma ayaafeta zeridi malas giidikkiyaaba gidikko gistiya do7a gistiya do7a buuccidi dumma dumma cakidi daro daro ayfeta ekkidi daro daro biitta gaththidi bayzidi go7a demmees

shunkurote tokkidi asay waati shunkurote wogara tokkidi go7ettaneekko woga ogeyara tokkidi shunkurote asay tokkidayssa kaththi ekkidi daro soho bayizidi kamyan caanidi dumma dumma muruta baas gelsidi dumma dumma go7a ekkana dandayessanne go7o daro go7a i immeyssa shaakkidi beyidi nu asay daro go7ettana mela maadde

oththidi aqi qaqotappe issoy ayfayafeza tokethi ayfaybeta tokkidaayfaybeta maxidi haahu biitta kaalmyan caanidi efitifayzidi banto gajcya demmeyssenne lo7o murota gidoyssa wontos qase dheyonnaba ooththite asay aqano lo7o ooso gidoyssi nubiittan eretidi asay ooththiy oostappe issoy gamo dirin oosettiyaba

Issi goshshanchay bagadiya dalga gadiyan goyidi daro muduta shiishana dandayeyssanne daro ayfaifeta shiishidi dawdaro go'a ekkana dandayessa bagadiyan daro ayfayfeta ekesidi ba wogo ettidi haras go'a immeyssa halata qase tamarsana hiloyi deyssa qoncisidi eretidaba.

dumma dumma kawo oosanchoti bessida owogara tumma dumma nubiitta goshshancheti waati guaynekko wogara goydi agganayssanne banta biitta qase ayfen laamisanayssa lo7o muruta biittafe ekkanayssa daro goshshanchatas asay tamarsido gera wogara asay oothishe deessi eretida pa

dumma dumma putete tokethan nu asay dumma dumma dalga bessan biitta meecetonna mela qasseka mithati qanxetti dhayonna mela qanxetete mithata beetan haratokkidi lo7olo muruta shiishshanonne lo7olo gabiya demmano danda7iya ooso gidoyssa hayssi nu asay daro ooththi diyaqa oostappe issoy mitha toketh gidoyssi daane limati eretida

gushshancheti nubiitan daro lo7o loo oosatati booreta hemmidi dorsa hemmidi deesha hemmidi lo7o muluta demmono danda7eyssa lo7o dich diccano danda7eyssa wonto solo oge kaaletteyssa sinthe sinthe baano dandayeyssa hayssi nubita asey ooththea ostappe issoy miha he meysi erettida

Dumma shunkurtoza tokkidi dumma dumma ayfaybeta tokkidi asay aappe qu'ettana dandayessinne ayfayfeti immiya go'an asay daro daro laamiya demmano danda'eyssi ooththidi baso aysidi biitta aysidi hananawo dandayeyssi dumma dumma murota appekkana danda'eyssi elettidayssi nu biittan ooso woga

daro goshshanchati bantawo deiya baynta heellatethan daro oosa ooththidi nubetan de7iya asay kontiya oykkidi kalta oykkidi dumma dumma akaba oykkidi lo7o ooso ooththidi banta waqana dandayeyssa banta kushe ooson bantana ayssana dandayeyssa nubetas qoncidi gididayssi erete

Hayssa nu misiliyan be'iya, biron dicciya guutta na'ayi, waata borata go'ayisanni, lo'o murota demmanassi ba de'o layttan goosha dommida issa, ooso misha oykkida issa, dalggan ha misiley qonccisidi bessiya issa, odeysi ha oosoyi nuusi daro koshshiyaba.

Issi misile assati eqidayissane uthati guyera bettesi assi iyape lo'o goa goa ekeyisa eti asa naasi madiya madone putto gidoyisa daligisidi qoncisidi beseyisane loo irixa gidoyisa daligisidi qoncises

Issi misiley qasi kawo osanchati banti tamarida banta loyisso osan othidi harati iyada oso othanada goshanchtas timite gidanada bantaw othidi haray othanadan ogiya besseysa hamisiley dalgisidi qoncisidi oddes.

Hayssi qasse nam7u asati ooththishenne badala harmishe badalas diiya payatetha naago ooso ooththeyssanne izi de7iya de7o laythi ubban ooththidi izinne iza lo7o sharo shiishano dandayeyssa baynta kahan qoppi ekkidi daro oso ooththiyssa odees.

Issi zambo goshshanchay bagadiya daro dalga gadiya nam'u waatha booratan goyshe deeyssanne qasseka muruta shiishshanau daro dalga gadiya goyishe muruta shiishanawu lo'o oso ooththishe deeyssa hayssi misiley shaakidi pilgidi bessees.

amisilen phiya asati goshshanchatanne goshshanchatas deiya so keeththa maca asata hentika baynta azinati goyda goshshaninne lo7o ayfe ayfeta ekkidi go7ettanassinne qasse asay waani go7ettanikko goshsha s oosanchoti besseyssa mallos

hayssi nuu misiliyan be'iyayssi nu heran de'iya issi issi biitta asati shunkurutta tokkidi appe lo'o murutta demiidi hahoo biita canidi banta go'ettiyayssanne tokeeththa hilla assa awati tamarsinikko dalggan denththidi bessiyayssa ha misiley odees

Hawunu misiliyan beiya gammoderi asay bandidiiya heeran puotiya puutisidi puutisida puutiya qasse harabeta apili tokkanas ekkidi kawo oosanchara yahudaa cincatethara gididi dalgabessan tokkana ekkidi efishe deeyssa qoncisidi pilgidi bessees

Hissino misiliyan be'ayssi nu biittan giberna ooso ooththidi asay aqqi aaqoppe issoa gidishin ga goshshancheti ha ooththida ooson gibenati banti tamarda huphe qofan goshsha ooson lo'o'ettidayssa asunxeka shunkurete geetettis ta ooththidi daro hahobetta caanidi go' demmeyssa odees.

hanu misiliyan biya asati lo7o zeretha zeredi waati kawo oosanchatappe asay demmida ba waati zeraneekko zeredi waati ooson demmaneekko muluta waati shiishaneekko dalgison bessiya ooso waati ooththaneekkokkeehidi dalga oge gidoyssa qoncisidi asas zeretha ogeya bessishe doosona

zi no misiliyan beaysi ayfayfeta kochchatappe issoa gidishin ikka dubetan daro erettida ayfayfetappe issowa asunthaykae he geetettes nubetandi aasay adaro go7ettidi aappe daro ayfayfeta ekkidi bayizidi gatiya demmeyssanne lo7o shalo gidoyssa qoncesees

Goshsha ootho ooththidi nu asay daro muuruta demmiyayssa daro muuruta demmi aani oothidi aqqiyayssa geeyidi loythidi shaakidi eridi daro ayfaayfeta giigissidi immiyayssa nu asay bessiyayssa shaakidi eridi doos.

Kameyi qasseka duma duma osso orhanawu dandayeyissa goyanawu danidayeyissa kemikaliya gadiyani zeranawu dandayeyissa duma duma kemikaleta go'etidi guxuniya wodhanawu dandayeyissa duma duma go'ata bittasi imanawu dandayeyissa kameyi qassi

Dumma dumma kaamiya oosuwan asay go7etidi dumma dumma goshshappe shemppanaw dumma dumma harumappe shemppanaw gaashiya zereththappe , badala zereyssappe , dahuwa bookidi haaththa ushiyayssappe kaammen nu biitta geliyakko loo giyaaba asay qofa aaththiyayssi hayssan eretidayssi gidoyssi eretidees.

Goshsha maashineta go'etidi biitan asay daro daro maata buucanas dumma dumma badala patanas dumma dumma gaashe cakanas lo'o muuruta gidoyssa bessishe dumma dumma ayfe ayfeta toketha oothonne lo'o lo'o othiya oothota asay go'etidi maadana mala maashiney lo'o gidoysi koshes.

dumma dumma mashinati nubiittan lo7o ooso ooththanassinne lo7o muru ta shiishanas dumma dumma go7a immiya gisho mashineta go7ettidi badala bunchanas badala pooqanas gasheya qoxanas dumma dumma ooso ooththanasi hayssi mashini nuusi daro nubiittas go7a immanas dandayeyssa kaallidi beyidi nubita ase go7ettana dammade

Hayssa goshsha mashina go7etiti asay waati zeretha zeraneekko dumma dumma hayssa waatiti cakkaneekko maata waati guccineekko sindiya waati cakaneekko gashe waati cakaneekko badala waatiti asay iyara ooththi godettaneekko mashiney dumma dumma ooson daro asa shimpise oso ooththessabes

hayssi biittaha goyiya mashine haho biittafe caanettidi makinarayeyssenne nu biitta ziidi qasse go7a immanayssa hayssi bessishe ikka goshsha mashin yaagettidi xeesetteyssa nu asay sunthidi erees ikka daro asay goydi laamettanadan ooththeya mashine

Daro gosha mashineta asay go'tidi wani lametaneko go'tanekko qasse bantaw de'ya asay wani lametanekko wani banekko loythi bessanaw hayssi mashiney asa shempisanaw yidayssa qoncicidi bezzes.

daro teknoloji ihida eqata go7ettidi nu asay teknoloji ihida eta eqata bollara qasse goomeydeeys makinada hoosettidi siapps wolalida bollara awakkidi ooththano dandayeyssanne daro asay axaqamettidi dumme dumma oosota ooththidi aqano dandayeyssa dumme dumma irsha ooththano dandayeyssi eretidona

hasay issa mela mashinata nu asay godettidi ooththiya ba gidiyakko maata bucessafe dumma dumma ayssa zeretha zerissafe kimikaaliya dumma dumma kaththata bolla qolessafe asay shempano dandayetis yaagetidi nu asan erettida ba gidiyakishon hayssa mela makinati wode sintha wodes numitta girana dandayees

Hayssa missiliyan qasse nu be'iyayssi assay tekinoljjiya go'etidi assay goshsha wani goyanakko goyetiidi wani goyettanakko assay goshshappe ayba ayba tiirppe demiiyakko assay watti goyanakko goshshas koshiiya mashiniya hehiidi hagey misiley goshshas mashiniya dalggisiidi pilggidi besees

hayssi no hay mishilyan beessi dumma dumma hayssa haaththa woykko dhawa asay bookkidi go7ettana danda iya dumma dumma teknoloji ida mashinata gidishin hamashinati daro haho biittan da7eyssa hayssi mishilyanu beyidi go7etteyssinne asay waati go7ettanekko bessees

hayssi nuu mishilen beyssi dalga lo7wodhiya denban guyera saloti lodhiya saloti pentiyoosan dalga ahbikkabeynna denban issi kaamey issi koshsha oosa woykko mesno oosa ooththishe dimma dumma dalgan yohone ba tokkishe deeyssa hayssi misiley bessees

Mashiniya godettidi waatidi maarara maarara nu asay wogara wogara badalazeraneekko dumma dumma ayfafita tokkaneekko mashiniy lo7o lo7o ooso ooththidi asay laamettana mela dubiittas lo7o dicha ooso ooththiyaba lo7o oge kaalethiyaba lo7woga besseyssi nubitaasayssi koyro kushe.

Mashiney qasseka guyanassinne dumma dumma maata buucanas dumma dumma kemikaaleta qolidi dumma dumma katha qohyabata dhahyssanas maaddiya hayssi teknologiye ehida mashine gideyssi mashine kaame nubitan daro go'a imeysi eretidaba.

Dumma dumma hayssa teknoloji ehida ooso mashineti nubittan daro ooso ooththana giikko danda7ette saa mashineti goyanassinne dumma dumma haaththa bookkanasi dumma dumma zeretha zeranas kemikaaliya doozata bolla qolanas maadeysi erettida.

Garo ooso makinati mashini mela geetetti xeqetesati nu biittas go'a immano danda oosona asay ooththidi biitta goyidi dumma dumma kemikaaliyay ango ettidi dumma dumma kathota bolla dumma dumma dharcu ooso ooththana dandayettesi eretida ba aysse mela makinati nubitandiyaba gidiakko daro asay ooson shempionaysi eree

hayssi qasse haino misiliyan beyssi dumma ooratha mashine geetettidi ha7inwiittan burongeliya gisho hayssi qasse uuththa asay waatidi uuthafe gitima demmaneekko hayssa uuththa haashetha ooso ooththiya mashine gidoyssa hayssan beyoos

asay mashiniya go7ettidi dumma dumma badala bunchanawu dumma dumma uutha haashshanawu dumma dumma badala gacanawu dumma dumma ooso mashine nu biittan ooththanau dandaeyssa koshsha mashiniya go7ettidi asay daro daro muruta daro daro oosoppe asay shempishepibeyssa teknoloji ehidayssan asay go7ettis

Hayssa maashiniya ase go7ettidi waati oothane giikko waati go7ettane giikko dalga bessa waati gathane giikko hayssi ootho miishshe hayssi issi goshsha maashiniya geetittidi xeesetiyaysi nu biittiyan daro go7a immanass daro ootho oothiya gishshaso daro nu heera asay go7ettees.

Ha issi mashinee qassi daro haho biittape daro asay maaththa buucanasinne daro asay qassi diccida mitha digganasi ooso miisha giddiya issa. Ha issa teknolojje gidda issa daro asay go'ettidi daro ooso ara ooththidi de'ey issa. Ha issa pilggiya asathi shaakkidi woththidosona.

Asay gooshsha maashine go'oettidii daro daro bantta gaddiya gooyanasinne bantta gaddiyan zereththa zeranasinne dalgga gaddettan muurutta shiishshanasinne bantta huuphiyas ayfa ayfetta tookanas daro gooshsha miishshatan maashinen go'oettidii ooththizayssa beeses

hayssi nu misilen biiya mashiney lo7o goshsha asa maaddano yiida hayssi teknoloji ehida goshsha miishe nne qasse goshsha mashine yaagetidi eretidi xeesettidayssa ikka nu biittan daro asay goydi attana mela maado ogee

hayssa mashiniya go7ettidi asay banta kaden goshsha goyanayssanne dumma dumma lo7ooso ooththidi lo7o shalo demmanayssa dalgan qoncisidi besseyssa harabittas leemiso gidana mela lo7o ooso ooththeyssa ha mashiniyan asay go7ettidi ooththana oosoa daro mashine eresees

kaameya go7ettidi asay biitta goyessanne kaame ooson asay daro mashinatara biitta goyidi shempeyssanne qasse booran goyeyssafe daro asay daro daro shempi shempibeyssa hamisiley daro qoncisidi besseessa qoncisees

Hissinu misiliyan beiya kaame nuwiittan lo'o ooso ooththidi asay laamettana mela asas qasse oosoppe asay shempana mela makinan goydi asay daro gadiya katha shiishshana mela daro lo'o lo'o beeta gakkana mela lo'o muruta booran goyessafe aaththidi ekkana mela qoncisidi odees.

Hayssa goshsha mashinyan asay go'ettidi bantakadindiya maata buuccishinne qasse maata buucidi badala cakkidi sindiya gaasha waati cakaniekko mashiniyan go7ettidi waati ooththanekko dargan besseyssa ayssi misile bessees qoncisidi oodees.

Kamen canid katha banke gathanaw katha epid Yan wothid dumma dumma qase koshay ke'ya wode dumma dumma danoy ke'iya wode kathay bittappe dhayiya wode katha bankiyappe qase 2 tho zari shamid go'etanas danda'es . Kamen canetid katha banke efanaw danda'ays eretidays..

Ha misiliyan de7iya nayti kaththa bankkey waani ooththetiyaako izape kaththa bankken asay katththa waati bira shiishiyaako yaageththa asay entaw pilgeththa asay entaw imishin bantta dichaw qonceththa imishin besees.

Hayssa kaththa bankketha go7eththidi kaththaa waathi naaganeykko qassi kaththi tuccidi nu biiththaa guyes waathi lo7o ooso ooththaneekko hegaaphphe go7aa demmaneeko demmana go7aa isan shaakkidi qonccissidi odeessa be7idi nu asas qonccissoos.

Daro daro kaththa bankkiya asay kaththa shiishidi banththa gaden kaxidda kaththa ehidi kathth bankkiya gelssidi doro wodiyasi gam7issidi yaappe biitan koshay ke7iyo wode daro daro kaththay biitappe xayiyo wode kaththa bankiyappe kessidi shammidi go7etanaw danda7iyayssa gamo dere asay daro ooththidi gakichcha ooson daro aqees.

Asay waani go'etane giikko zerida zereththappe kaththa kaththa banken gelsidi waattidi qasse bantaw wontos guyes waattidi go'ettane giikko go'eteththa ooso ooththanas kaththa kaththa banken shiishanaw danda'izayssa hayssi misilen diya asay tamarsishe de'es.

katha banken kaththay shiiqidayssa lo'ethi woththidi badala malas giidia kigo badala gistiya gaashiya dumma dumma aydafe qaththata katha banken gelsi woththidi dumma saa'e gam'idi biittay koshatiya wode dano harge kiya wode aappe shammidi asay godettan mala maade

Heyssi qasse nu hayssa mishilan beeyssi dumma dumma kaththa banketan asay kaththa gelsidi waati qasse aappe hayssa mashine ooson ya waatidi ashshagidi ekkidi nubitta asa go'essaneekko wontos guyees waati asay go'ettaneekko qoncisees.

hayssi qasse nu asay katha banken katha shiishidi wonto metiya wode yiidi shammidi go7ettano dandayeyssa dumma dumma go7aayappe demmano dandayeyssa kaththa banken kaththay daro qammanan getidi uttana dandayeyssa lo7ethidi nu asay erana mela nu asas timete gidiyaba tamaridi siyoos

hayssi qasse dumma dumma yerappe shiiqidi asas go7aymessanne asay aappe qodettidi bandadichanne bantashaloa shiishidi muruta demmano dandayessa qoncethan hayssi misile besseyssa dalgan asay beyidi asay shaakkidi qofa akana mala besses

Dumma tumma ayfi ayfeta malas gide kiyada gidikko tmtimati meta do'azerdi nu asayti maatimeta tokkidi yaape maxili dumma tumma biittas ayfiya bayizidi banto go'eteyssenne hala biitta qasse go'a imeyssa nu biitta asay shaakkizi daro ubbawodekka ayfayfi woso daro ooththesi erete.

nu asay bantagadiyan kaxida kaththa badala woykko gaashiya gistiya tumma dumma ayfayfeta kaxidayssa katha banke efidi woththidi daro asas bayzano dandayeyssanne dumma dumma go7a demmano dandayeyssi eretidayssa nu asay daro wode kaamiyara caanisi badala gidoyssi

Kaththa banke shiishon kaththa shiishidi asay waati go'ettaneekko kaththafe qase asay waati go;a demmaneekko katha issi heeran lo'eth shiishshi woththidi daro wodetappe guye kaththay biittan dhaya wode zaaridi godettanasi kaththa kaththa banke shiishidi go'etetha ooso ooththesi wontos lo.

hayssi nuu misiliyan beayssi daro asay baynda biittan qaxida ayfaafetappe aappe hidi shishidi teknolojiyangelsidi daro kaxa banketa hidi aappe miyabata uyabata daro daro putetappe daro daro ayfaafetappe muusetappe mangotappe akaaxappe kesseyssa odees

Issi banggay nu bittan lo'o ooso asay Ooththidi lametanasinne lo'o go'a imiyatisanne nu biitta asas daro ayfa ayfe gidida oogetara lo'oeththi asa daro maadizayssa beyos hayssi banggay qase buro kaxanas qaye dei'yayisanne buro caaketanas de'iayssanne gizey gakennan xili'o xili'o gididayssa beyos

Badala asay daro daro dalgan demban zeridi go'etethan qase badalape muruta ekidi ba asay Banta go'etidi ba asaqase hara bitta kamera canidi daro gabiy gelthanawne daro gabiy demanaw danda'es eretiyaban gidoysi bittan asay othape badala osso gidoysa

Hayisa biya dalga demban asay dumma dumma ayfafeta tokkidi dumma dumma ayfafeta puutota tokkidi dumma dumma lo'o go'a ekkeyssanne dalqadenbana sawushshidi dumma dumma muruta shiishana dandayeyssa hayssi misile shaakidi qonchesidi besseyssa biyoos issi bolla

Dumma dumma santhata tokkidi asaye aappe shalo a shiishidi lo7o lo7o go7a demmidi banto go7ettidi qasse gi7a kessi bay izidi daro asappe shalo banto shiishanayssa muruta demmanayssa shaakidi qoncisidi odeyssa lo7ethidi eridi nu asay go7ettana mela maaddeyssa bessees.

I qasse nu biitta asay ooththidi laamentano dandayiya dumma dumma ayfaapeda tokkidi hayssa dumma dumma donota dumma dumma muuzeta dumma dumma kaththa kochchada tokkidi nu biitta asay go'ettayssenne go7etti di'aappe go'a demmeyssa nu asay shaakkidi eriya ooso gidia gisho beyoos.

Nntawo di7iya gadiyan asay dumma dumma gaashiya banga badala zeredi daro go7a demmeyssinne daro muruta demmeysi eretida baa gidia gishon asay daro wode ooththiya oostappe issoy badala zeretha gaashiya zeretha qase antana harma harmidi go7a demmeyssa ayfen gakkanantes entana saa phuydi kaalethidi naageyssan

Sansata melato kethan asay darokko ademmidi daro daro ooso ooththiti aqanayssinne sansata tokkidi qasse sansata haaththe waati ushshenekko haaththa dhawa bookkidi haaththa gelidi sansata uyabadikko zanzati haaththa uyidi daro daro go7a imeyssanne simmidi zaaris xiqimia imeysa daro asaya ooththidi aqes.

Banga oosonno asay bangazerdi banga haththa ushshizi waati ekkaneekko ayfen laamettana gakkana waati murota naganeekko maasay ooththe oostappe esso gidoyssi eretida ba gidia gishin daro asay yaati ooththe daro murota demmeysinne daro go7a demmeysi eretida ba no asay daro wodey hayssan oo7eti.

Dumma dumma ayfapeta go'ettidi asay bantakaden zerettida zeretha kaththa ekkidi dumma dumma giya gisidi bayizeyssanne dumma dumma moruta shiishanwarandayeyssa hayssi ooso miisho gidoyssanne oosun asay ooththidia qeessan wiittazu shalo gidoyssa qoncisiti bessees.

Daro katha ayfi ayfeto haasay zeridi zeridayssa giigissidi hidi katha banken gersidi yaappe qasseka ba yizidi dumma dumma suuqeya doyidi yan woxxhidi daro asas ba izidikko7a demmano dandayeyssanne murto qasse aappe shalu shishano dandayeyssanoose daro qoncisadayssi hisemecha koeso oosa ooththidi asay aaqes.

Hayssi nu biittan dalgan kaxida ayfaafeta kesidi gi'a kesidi asay bayizishenne dumma dumma asas shaakishe qasseka bantawedi'iya muruta shiishishe qasse bantawey shalo gidoyssanne haratas anti tirpisano dandayeyssa banta wodiya lammano dandayeyssa abes

dalga lo7i wodhiya denban dumma dumma putotinne maatati de7eyssa maatata giddon qasseka dumma katha ayfeti deeyssa asay haaththa taqetha oso ooththeyssanne haho gidida dalga denban lo7i wodhiya beettan maatay de7essa ayfayfeti deessa beyoos

Hayssi misiley asay badala waati zereneekko zereda badala waati godettaneekko go'etidi waati ooson beshshaneekko nubitas daro asay oothi aqeya aqoppe shkhalo gidida oosoppe issoy badala badalay nubettan laythafe amma zeretes ikka lo'o lo'o ayfiya lo'o murota immees.

Hayissi gamo bitta asayi banta bittan banta gaddiyan kaxxida gashiya qoxxidi baddala qoxxidi appe ayifa ayiffeta shishidi daro daro all''o mishata daro daro bitta gaththanaw gigisidayisa gannan cannanaw woththidayisa daro asasi huphphe gidida oththo giddoyisa qonccisidi besses.

Issi heeran de'iya issi gidon de'iya dalgga bessan diya keetha matan issi addey baw diya gadiyan dumma dumma gistiya zeridi banga zeridi dumma dumma dalgga go'a ekiyaysanne soo matan lo'o go'ati de'iyayssa dalggisidi odes.

hayssi qasse nu misilan beiya ayssi katha qommotappe issoa gidishin daro sollonne asho qasse ayfayfetara shiiqidi uttidayssa bessees nu biittan kaxida kaxtappe gaashiyappe ayfayfetappe ekettidi daro oosettoyssa qoncise

Hayssi misiliya nube7essi katha ayfayfeta muuzeta tukketa badala dolata daro daron biittan deyssata asey qo ettidi bantabiittas lo7o lo7o murota gelssanayssanne ha oosan asay ezempidi bantabiitta lo7o dicha gidiseyssa qoncisidi odees

hayssa misiliyan daro dalga bessan deiya asati bantagadiyan dalga gadiyan gaashiya zerdi cakkishe de7eyssa gashe ayfe nubeyttan lo7o muro ta gidoyssa gaashiya zerdi lo7o muro ta ekkeyssenne gashapfe daro lo7o go7ademmeyssa qoncisidi odeyssa bessees

hayssi misile kawo oosanchati issi heera yiidi issi heeran kaxida kathati waani go7a imiyakko ehudaya go7atethay aybeekko lo7ethi shaakki erana mela go7atetha ba daro asa dalkisi tamarsanas kaalli xeelidi lo7o lo7o heeratas bonchu gida suntha immanassinne go7etosona

hayssa katha ayfeta asay go7ettidi lo7o lo7o muru ta shiishshidi lo7o lo7o biitta gaththidi lo7o ooso ooththessanne hamurutati nu biittan lo7o go7a imeyssa hayssan misiliyan woththida asati qoncisidosona ikka lo7o muruta lo7o ayfe ayfeta gidoyssa eresees

ube7iya katha ayfeti malalas giidi ekkiyaba gidikko uuthati tuketi muuzeti nu biittan daro go7a immeyssan hango ettidi asay daro oosa ooththeyssa dalgabeta shiisheyssa hayssi qasse uuthati nu biittas immiya go7anne muuzey nu biittas immiya go7a daro cil7o cil7o gidayssa bessees

Hano be'ya ha Dane limateyn asay othida waan lametaneko nu biita asa ay go'a imiyako qase bittay mecetona mala irxa carko ha daniya mithat sabid ehana mala daney nuus daro go'a imiyaysa qoncisid odes.

Daniya othuwa asay go'etidi dumma dumma asay dumma ayfeta mangota muzeta dumma dumma tabata tokidi asay go'etizaysanne asay bittas lo'o muruta asas shalo gidida daro go'etidabanne dumma dumma asay othiza

Dumma dumma ayfa ayfeta tokethan dumma dumma puteta tokethan asay daro go'a demanawu danda'iyaysanne putet nu Bittan daro go'a imiyayisa dumma dumma kawo osanchat Dane oson wan asay aqanekko dumma dumma lo'o muruta wan demanekon oso oothi bediyaya oge gidoys daro qoncidays eretidaba gidoysa haysan beyos.

Hayssi kawo oosanchoy asay waandi oxxe laamettaneekko puute tokethi asay awaati tokkaneekko tookida puuti awaatidii ayssi saphotho sowothidi aappe dichidi asay waati go7ettaneekko dalgan asa tamarsonne ballo hidayssa eriso7o sowothees

Daro ayfaayfeta tokkidi nu asay daro go'a demmeyssanne daro qasse puteta tokkidi daro muru tay nu biittan immeyssa biitta macetona mala biitta tiqethas ootheyssi eretidaba gidoyssa hayssa muro ta tokkeysan mithata dumma dumma ayfayfeta tokkidi nu asay go'eteyssi eretidaba

nu asay danniyafe ekkida mithan keeththa keexxidi keexxidi daanadan da7eyssa keeththay qasse asanas de7onne baaso gididabatappe heeththatappe issua gididayssa qoncisees keeththay qasseka daro daro mithatan danniyan teqeta mithatan maaddeyssa odees keeththay qasse daro daro ooso keexe

dumma dumma mithati ubitan daro go7a imeyssanne mithata qowettidi ubitandiya asay daro ooso ooththeyssa hamithata giddon dalga denban mithati de7eyssa woratinne qase guyera dumma dummabati de7eyssa beyoos mithati qase daro lo7eyssata beyodi shaakkidi eroos

nubiittan asay daro daro puteta tokkidi go7ademmeyssenne pudatappe demmiya go7a biitay micettonna mela qasseka mixata qanxida betta buuteta tokkidi puteti qasse diccidi biittay kallottonna mela daro go7a emmeyssenne qasse biittay micettonna mela daro nangenangessa gammoderi asay daro ooththeyale mate oosoye

issi kawo oosanchoy dumma dumma puutota tokketha tokkidi asay waati go7ettaneekko puutoti asas ay go7a immiyakko ubiitas aykena go7ay immiyakko shaakkidi beyanassinne daro qoncetha immiya ooso ooththidi asay puuto tokkidi go7ettana mela ooththiya ooso shaakkidi xeellos

danne ooson nayssa putoza tokethan mithay dheyenna mela haathay biitta meecenna mela biitta mecetidi boonna mela mithadi qase qanxettin daro dano carkoti biitta gelonna mela iixe carko saabanas mithadi koshya gisho mithata tookethi ooso

dumma dumma danniya ooson nu asay waani godettaneekko godettidi waatidi dumma dumma danniya mithada tokkidi dumma dumma biitta macetona mela haaththay biitta qohenna mela ase mithay qanxxetidi beettappe dheyonna mela waatidi oyqqaneekko lo7o murota ha ooththanas besseyssa qoncises

nu asay haddane li matiya go7ettidi dumma dumma mitha qanxidi keeththa keexxano dandayeyssa keexxidi qasse keeththan looho aqo aqano dandayeyssa daro iitatappe danotappe asaynnan gettano dandayeyssa lo7ethidi shaakkidi nu asay ooso ooththiya oosoppe isxoy agidoyssa beyoos

Haysi issi uray eqidaysi daro asay Dane osson lametizaysan Mitha tokethan Dana limatan asay wani dichanakon dichatetha ogiya shaki shaki besiyaysa qonccisidi haysi pilgidi baw eretida kena asa tamarsishe dess

anu misilyan baysi hamsile qon cishe salogufanthon danne qamma yaagetidi xeesetteyssa gidishin danniyanne yande7iyaa go7ata asay waatidi nanganeekko yaappe go7ata waati demmaneekko daro asas timirte gidana mela issi bonchettida heeran uttidi tamarsosona

hayssano misiliyan beiya asatappe issoy karbita asa woykko paranja yaagetidi eretes ikka nubita iidi dayniya beyidi dayniyan deiya lo7o mithatanne lo7o ayfa ayfeta beyidi nubitas gate gidiyaba qanxidibeyssa oddees

aissi oosanchay baggadin deiya oosolo ooso ooththidi danniya toketha waati danniya nanganeekko teqetha ooso ooththi ogeta daro asas timerte gidana mela daro asay aappe lo7izo demmana mela dalgisidi qonceseyssa odeyssa hamisile dalgisidi bessees lupheta asay

Hayssi nu misilen beyiya issiy kawo oosanchoy gammo biitta asi gidoyssi bandabiittan tukki ayfiyaawaati putisidi wanto lo'o go'as immiyakko puutiya waatidi qasse haraso aththe tokkaneekko qoncethan asas odishe bessishe deees.

Issi kawo oosanchay issi heeran dumma dumma ayfayefeta tokethanne tokkida ayfayfeta waati go'ettaneekko puuteta waati tokkidi wonto cil'isiyaaba ooththanekko wonto mitha gita mitha kesidi waatte aappe go'ettanekko go'etetha ogiya toketha ogiya asa bessishe dees.

danneli maati ooson asey go7ettidi drodaro dalgabessasinne bantawodi ia dichas lo7o muru ta shiisheyssa daro dalgabesan ayf ayfta tokkeyssa mithata tokkeyssa dumma dumma gita gita boncho gidida gita lo7o lo7o ayf ayfeta giigiseyssa bessees

Hayssi nu misiliyan bssi kawo keeththa ayso aawa geetettidayssi habitan shiginni asay tokkidi waati goyettanekko puutoy nu biittan ayba lo'o go'a immiyakko ko'atethanne ahudiya dalgatetha lo'otetha shaakkidi paattidi odeyssa daro asas huphe qofa gidoyssa dalgisidi odees.

Haysi dumma dumma ayfa afeta asay tokid wati goetane afe go'a wati deane giko bantam bita wati shallo shishanne gikko gizaysa qoncisidi harati othi lametana mala haratasi oge gidana mala dalgisidi qoncisidi beseyaysa haysi misiley dalga besese

Hayssi qassi nu misilen be7ishin hayssi hayssa nu biiththan diya goshshanchchathi ooththidi miya kaththa ayfa ayfethappe issuwa geetheththidi ikka baassi shunkkurththiyaa geetheththidi xeeseththanawu dandda7ees;nu asay daro wode ooththidi daro go7aa demmiya iqaappe issoy hayssa gos.

Hayssa misilan qase beessi asay dumma dumma sanththa tookidi aappe maxiddi bayziddii dumma dumma go'a eekiyayssa hayssi nu gamo asas nu daro Ooththidi aqiya aaqo gidiyo gishasi iikka sanththa maaxiddi giya kesi bayziddi dumma dumma iishaluwa qonccises

Daro ayfe ayfeta malas giidi ekkiyaba gidikko bangata do7a paapota do7a hayssalley heta do7a durata do7a haasay bantao diyazoara ooththi kexhidayssa giiha kesi bayzidi banta go7a demmessane muuta shiisheyssa daro ayfe ayfetan daro daro aqo asaya qeesi eretidin biittan asay oothchiaw.

daro ayfe ayfti nu biittan kaxxileyssatappe issoy santhe gedette santha asay ekkidi bayzidi lo7o go7a ekkeyssinne qasse hawo biitta kamyan caani di fidi lo7o murota gidoyssa guntosa asay ooththi laamitano dandayeyssa oosu miishatappe issoy santhe toketh gidoyssi nubiittan daro asay ooththi ha oossa

hayssi misiley dumma dumma nubiittan kaxida aypiayfeta ekkidi asay go7etetha oosonne qasse waati go7ettaneekko go7ettidayssa waati ooson peshaneekko dargisidi besseyssa amisiliyan shakiti xeelidi beyano danda7oos hayssi qasse aypiayfeta geetetti xeeygetoos

Dumma dumma ayfiayfeta tokkidi dumma dumma santhata dumma dumma katha kochchata tokkidi asay go7ettanassinne entafe qasse lo7o murota demmidi bandadicha lammanassinne hidota wontoyso oorethanas dero go7iya ooso gidiya gisho murota lo7ethi demmiya ooso oothiya ogetappe issoy hays.

Daro ayfaayfetan uansay gi akesidi bayiziidi bantaw go7a ekkidinni qasse halatas go7a imeyssanne qasse bantawu shalo wudidi shiishshidi banta biittasinne bantaso hayssano dandaya wooso gidoyssi qoncidayssa gidoyssi hayssan daro asay ooththidi aqeessanne muutatan daro ayfiayfetan u asay bayiziidi ooththeysi eretes.

Hayssi nu beiya ipaipey daro daro hahobittan diidi qasseka nubitan kaachi daano dandayeyssa bessees ikka bao abkadose geetettes iqase dumma dumma asay hodphenti ikko miikko dumma dumma baytaminenne dumma dumma pirootin qidoyssa hayssi qoncesees.

Ayfhayfeta asay tokkidi ayfayfetappe lo7o lo7o shaluwa asay shiishshidi ayfayfeta qasse bantagadiyan kaxidayssa gigakesi bayiziti lo7o murota ekkano dandayessa lo7o gatiya demmano dandayessa numetasi qasse asay ooththidi aqea awusoppe isso gidoyssa qoncisidi asay ereyssi nubittas koyro oosoa.

Asay gi'a kessidi bantawu deiya shunkurutiya bantawu deiya timatimiya bantawu deiya dunota mela gi'a kesi bayziti yaappe bira shishidi bantawu shalo giigissonne daro murota lo'o lo'o shalo gidoyssa asay go'a demmeyssa shaakidi habetay qoncesidayssa beyidi nu asay go'ete.

hayssa dunua bookkidi asay qasse laytha bessito kaxeyssa ahu bita cananasinne lo7o lo7o oge gessidi daro asas bayzidi daro daro mukula shiishshanayssa daro murota gaththanayssa hamisiliyan xeeliti daro asay odeyssa pe oosi

hamisiliyan bentiya ayfayfeta asay waati dolisidi qasse waati go7ettaneekko waatidi bantabiithas shalo shiishan ekko muruta waatimu wolsaneekko daro dalgisidi bhesseyssanne daro nu biittan lo7o go7a imeyssa hayssi murutatan qoncisidi asay odees

Eysi aypaypti nu biittan lo'o murotanne lo'o go'a immeyssa nu heera asay shaakki eridi daro asas kamyan caanidi haraso yeddeyssa lo'eth keehidi dalgan besseyssa amisiley shaakkidi qoncesidi wodeyssa daro asay siyanadan gelisidi haasayetees.

Nu asay daro othuwa othid dumma dumma dalga demban gadiya goyd yan diya katha zerid gitiya ,gashiya, badala,baniga, dumma dumma osotan bantawu go'etanawunnine qase shaluwa shishanaw lo'o muruta ekanaw koyrotid gadiya gigisizays nu asay othiya othuwappe isuwa.

Hayssi nu missilezan beiyaysi issi asi issi heeran cishsha wattidi goe'etanako cishshappe wattidi bantta heeras muuruta shishshaneko banttawo shallo oddidi wattidi ooththidi lamettane giyyako cishsha tookeththa ossone coshsha maxxo oso bessiyaysa..

Nu asay go'etidi kothe yegidi kothen matha haridi mathape qase mathay esida essa ezisidi asay daro muruta shishanaysa lo'o go'a imanaysa ha misiley qoncises

Nu biitta daro ayfe ayifeta tokkidi asay mangotu mela, muuzeta mela, abkaadota mela dumma dumma ayfe kochchata asay tokkidi go'a demmana dandayes. Qassikka nu biitta daro go'a immiya issi erettidaba gidiyasho nu biitta asay daro go'ay appe ekkishene daroy ani go'ettes.

dumma dumma kawo oosanchoti bantawodi7iya hilo hatethan ooththidi dumma dumma shalota dumma dumma aybaafeta tokkidi banta gadiyan dumma dumma shalo ashiishano danda7eyssa ooththidi lo7o7a qowaqano danda7essa qoncetha ooso ooththidi bandadichasi lo7o murota ekkeyssa

Daro ciishshata tokkidi ciishshatappe asay lo7o muruta demmidi a bayzidi qasse banta dichchas lo7o gabiya gelsanayssanne dumma dumma gatiyan bayzidi bantawo shalo ooththidi oyqqidayssanne wonto dichchas i lo7oge gidoyssa shaakkidi hayssi besseyssa be7oos.

Daro nuheeran erettida aypaybetappe issoy mango gidishin mangoy qasseka daro daro go'a imeyssa mangowanu asay tokkidi mango'a dichchidi yaaqa putiya yssa tokkidi puutiya dichchidi lo'o go'a demmeyssa lo'o qase muruta gelsano dandayeyssa gigakesi bayzikko daro muruta imeyssawode

hayssa nuni misilen beyissi dumma dumma daro asati issibetan shiiqidi haaththa teqetha oosonne qasse haaththa issi tankire yaagetiya eqan haaththa shiishi oyqqidi yahappe haaththa waatidi banda gadiya tuubora gelsidi hushshenekko go7ettiya ooso bessoos

daro nu biittan dumma dumma muuse tokethan dumma dumma badala zerethan dumma dumma gashe zerethan maseya qeessa ayfiafta tokkidi dumma dumma ayfyayfita shaaphothi naagidi dumma dumma ooson entebeqo7ademmeyssi nu biittan daro eretida ba gidoyssi qonce gideyssa asa ooththi aqeyssa

biitta ekkidi gelsida hayssa dumma dumma hayssa ciishsha ciishshata ciishshata qasse ekkidi waati go7ettidi harabitasi huni qasseka daro kanan caandi yeddaneekko qasse artatu waati bayzidi muussi shalo udidi go7ettaneekko muruta waati shiishaneekko misilen dalgisidi bessees.

Hayssanu misiliyan beyssiti kawo oosanchati dumma dumma dalgabessan dumma dumma ayfayfetatoketha oosoninne dumma dumma industriya go7etiti biittan asay waatidi kaaththa zeraneekko zeridi waati godettaneekko asa goshshanchata baynta hillatetha erisishe deeyssa qoncisees.

Ha.yssi misiley qasse asi zerethi waati zereneekko zeridi waati go7ettaneekko godetayssa waatidi ooson beshaneekko aappe qasse bantawu zerethafe waatidi ekkaneekko industriya go'ettidi waati zeretha oge asi ooththiyakko dalgan besseyssa beyoos.

gissi qasse daro asay oththidi laamettanassinne haaththa teqqidi haaththafe bantodiya puutota ushshidi bantodiya doozata go7a nanganayssanne doozata peyatetha naagidi doozatappe lo7o go7a demmanayssa hayssi haaththa naagiya tankere ooso gidoyssa haaththa teqetha ooso gidoyssa shaakidi beyeyssa ode

puuteta tokethan asay daro daro go7a demmeyssanne puuteta tokkidi bantawo laametidi hara laammidi asay de7eyssanne puuteti qasse asas daro daro ayfafeta daro daro go7ata immeyssa puuteti mithay dhayonna mela mithe qasse woththidi iita carkom biitta gelonna mela

dumma dumma industiriya oosa go7ettidi nuasay ooththi aba gidiakko dumma dumma kutta phubuliseyssan dumma dumma oosotan katha ehidish shempiseyssan industriya ehida oosotan nuasay ooththida qi abaqideekko daro la7amin yaanayssa daro la7amin nobiitta galanayssa nuasay sintha wodes daro diccanayssi erete

daro beyano loy wodheya demban giddon qasse shil7otidi lo7i wodhiyabetay miidaydi aasan ehan qasse issi kaami hamteyssenne kaame hamutidi dumma dumma oosa ooththidi asay industiriyan godhettidi dumma dumma kamiyara biitta lo7ethanas lo7o oosa ooththes er

In dumma dumma aysi baooththi aqiya kushe oosta giddon ooostape issoy kooththe wothon kooththe woththidi mathayan haladi aappe eessa ekaysinne eessa ekidi daro beeta gakkanawu daro gatiya demmeyssanne daro daro hahoso kaamiyan candi yeddeyssi daro muruta demmano dandaya oostape issoy kooththe yegeth gidoyssi erete.

asay industiriya godettidi waati goshsha goyanekko industiriyan goydeyssan waati go7a demmanekko dumma dumma mithata tokkidi dumma dumma lo7eya lo7ota tokkidi asay go7ettiya ogetappe issoa gidoyssa bessesaissi dalga denban daro daro ayfiaype mitha tokkidayssi bente

heyssi nu aybaysi dumma dumma industiriya go7ettidi nu asay daro nubittan dumma dumma laamiya ehanassinne dumma dumma ooso ooththanas industriye ehida oosoanne industiriya kushsha oosotan asay go7ettidi dumma dumma banda laythan lo7o ooso ooththeyssa qoncisees

Nu asay dumma dumma koshshanchati bantawo di'iya banti eriya ooso miishan go'ettidi dumma dumma go'a dumma dumma shalu'a baynta biitta gersano dandayeyssa dumma dumma ooththidi aqo aqano danda'eyssa kawo oosanchedi bessida wogara lo'ooso ooththidi aybe demmeyssi eretida

Haysi zeretha ootho othidi asay lametana mala qaseka zeretha oothon asay wani lametane giikon induteriya asay go'etidi lo'o lo'o dereja asay gakidi lo'o lo'o boota gakanasi bessiya lemiso gidiya gishaw ha oothon daro hera asay go'ettes.

Hayssi misile qasse daro ciishshati biittan ciydi ciishshata ciiyiisida asay qasse ba hizidi lo7o murota demmanayssanne ciishshatappe asay lo7o murota ekkeyssa industriye oosoy biittan gelsidayssa ha7i daro qoncethan hayssi misile laallidi shaakkidi bessees.

asay daro industriya go7ettidi waandi zeretha zeraneekko waandi goshsha goyanekko waatidi puutiya tukkaneekko tokkida puutiyan waati go7ettaneekko hayssi industriye ehida miishey daro nubiittan goshsha asa maaddishenne daro loo7ooso ooththede hissa bessees

asay dumma dumma industiriyata ooson go7ettidi bantasoos poo7o waati qamman ekkanikko dhumman waati poo7isanekko soolare yaagetiya teknologe hida miishiyan go7ettidi daro loo oosa ooththe deeyssa ha misiley dalgan qoncisidi poo7o immiya miishiya bessees

nu biitta asay gammo dere asay daro ooththidi aqiya oosooppe issoy muuze tokethana gidia gisho muuziyappe asay dergo7a ekkidi daro biitta muuziyakka mancaanidi shalua efidi muruta ekkiya gisho daro lo7o ooso geetettidi oyqetis nu biittan

Maashinetha go7eththidi asay haaththaa waathidi banththa gadiyaa gelissaneekko haaththaa waathidi banththawu diya puuthotha ushshanee qassika haaththaa waathi teqeththi oykkidi dumma dumma genereteriya go7ethizi asay haaththaa maashiniyaara kessidi banththa gaden diya shalotha doozatha ushshanawu dandda7issa.

Hayisi qasseka nu beyiya ayssi teknoloji ehida mashiney ayssi dumma dumma ooso oothidi okiya ba asidi dumma dumma hayssi haaththa ogeya giigissidi daro go7a nu biittas imessanne nu asay ago7etidi daro ooso ooththana dandayessa leemison beittas gidoyssa qoncesees

Nuasay haatha dhawa go7eti dumma dumma ayfabeta tokkidi dumma dumma bantagadiyan lo7o lo7o woga kaththata zeridi wogara haaththa gelisidi banta go'adekkanao dandayissinne go' a demmanadandayiss eretida baaggida gisho nu'say daro wode oththa ostapfe issoy go;a demmo ooso gidoyssi erates.

meecettonna mela qasse biitta teqe ooso haaththa teqqidi asay waati go7ettaneekko biittay qasseka waati murota immaneekko haaththay katha qohinna mela biitta qohinna mela lo7o ooso asay ooththidi go7ettiya oosoppe issoy haaththa teqetha ooso yaageyssa erisos.

hayssa nuni misiliyan be7essi dumma dumma asay hayssa dawa waati godetti haaththa teqqaneekko qasseka hayssa tuubba go7hetidi haaththay ogiyame cenna mela dumma dumma soan iita qoho gaththenna mela nangos ootheyssa smisiley besseyssa beyoos

asay qasse mashineya go'ettidi wahatidi kaththa kaso ooththaneekko qasse haaththawaati bagade usheneekko haaththawaati mashinen go'ettidi asay lo'o lo'oba ba gadiya gelsidi maata ushsheneekko badala ushsheneekko dumma dumma baynta go7a ooththaneekko bessees

mashine ooson asay bitta denban lo7o lo7o oosota ooththishenne mashiniya go7ettidi dumma dumma hayssa hawa oosota hatateqetha oosota ooththanas mashina go7ettidi heedzdzu asati ooththishe deyssa beyoos

Dumma oosotan nu asay nu kushshanchati aqissinne qasse garshe biidi pistana gakkanaw de7iyaa ogi honota ubba garshe waani pistana gakkanao asay ooththanekko ooththidi waane laamettaniekko baynti ooththida oosa dumma dumma masnoan go7eti diyanti ooththe oosa kawo oosanchotos inti qonci sidissahayssam.

Doosay dumma dumma kaameta go'ettidi lo'ooso ooththidi bantawa qeeyssanne kaametan qasse lo'ooso ooththidi diccano danda'eyssa kameti nu biittas lo'ooso eheyssa nubiittas daro shalo gelseyssa kameti okiya ooththanawu dumma dumma bomba tokkanau dumma dumma gadiya goyanawu maaddes.

dumma dumma haaththati qetha ooso ooththidi asay go7a demmanayssanne nubittan daro go7a imeyssa asay an go7ettidi daro daro laamiya demmanayssa daro daro laame nubitta yanayssa shaakkidi be7idi hayssa oosa ooththidi asay shayettana mela go7ettana mela lo7os oodeyssa nubiittas lo7o bunweta pulto gideyssabees

Asay heyssa mashinya qodettidi bantakadin hathe waati gelsaneekko gelsida haathay waanidi qasse bantakadindiya anchizerida zerethasi go7a immaneekko ixiso osomaneekko waati dolsanekko ea mala maarara maarara kessidi bantaqadin diya woga haatha ushisodos.

Ha misiliya nu betishe diza kawo ooththanichchati banit diza layiththa ubban loo oththo oththidi loo muruta shishshid harata gaththethizayisanne asay qase kawa oththa oththidi wan lametaanne giddonne zoretid banita heeree asas gaaththana oththo ooththizayisa qonicisese

Hayisi nuni beeyssi daro daro teknoloji ehida ogetan asay go'etidi haathate qeetha ooso ooththidi eaappe shalo waati demaneko basseka haaththateqqidi haathafe ekkidi waati as as miyabaynne qasseka biitta waati haaththa ushshanekko asey go'ettiya ogeta gidoyssa odees

eren diya asay dumma dumma haythanthata tokkidi tokkida sanxatan haaththe ushshidi yaappe maxidi kaamyan caanidi haho biitta yeddidi dero bira ekkeyssanne qasseka yantana waati haaththe ushshidi waati dichchanekko bessi oge gidoyssa qoncisidi laallidi erisees

Ayssi asati banta biittan daro daro dhawata bookkidi aaththa bantakadi gelsidi ushshishe yfayfeti dumma dumma andi zerida zerethay dolana melanne zerethas irxateth immana mela zeretha ayfey dolidi go7anpeyana mela ooththishe do7osona.

issi qasse nube7eyssi haaththateqetha ooso ooththidi haaththafe qasse dumma dumma teknoloche hida go7atan go7ettidi waatidi banta gadendiya ayfayfeta go7a immaneekko banta gadendi ayfayfetas waati haaththa ushsheneekko daro daro dumma dumma ogeta bessees

nu misilyan beyeyssi daro daro kawo osanchoti bantita maarida bandalohisoan dargabetan ooththidi dumma dumma puuteta tokkidi dumma dumma puuteta pootisidi daro biittas shalo gididayssa daro biittas yeddano dandayeyssa daro biittas aasetho gididayssa bessoos

Asati nubittan mehiyya hemiddi dumma dumma somedossata hemiddi mallas deshata mella dorssata mella hemiddi dalgga bettan matti de'ya bessan hemiddi lo'o murruta enttaffe shishanaw danda'ssa erros.

Asay ketha kexid kexida kethan deysha , dirs muza, Kuta Yan harid Yan dhikid lo'o lo'o muruta demanaw dand'yays qase muruta ENT nu asas imiyays asay appe shalo shishiyaya qonce..

Mehiya hemidi nu asay daro shaluwa demiyaysanne daro go'a ekiyaysa daro miza dhikidi asay daro daro muruta demiyaysi nu bitan asay othidi aqiya osotappe isoy daro mizata hemidi daro go'za demiyaysa borata dhikidi daro shaluwa ekiyaysi eretidaba gidoysa qonc'ses.

dumma kuttota nu asay irbatan shinshidi kuttota nango ooso oxxhidi kutotappe lo7o phuphuleya dumma dumma go7anne ddumma dumma phuphule immiya go7a asay go7ettano dandayeyssi nubettan oosoppe issoy agidoyssa shaakkidi lo7ethidi beeyssa keehidi qofusees

Hyssaa soome doosata asay waati go7ettaneekko soome doosati asas waati go7a immiyakko soome doosata go7atethanne soome doosati asas ehiya lo7o lo7o ooso gidoyssanne soome tamme doosata go7ettidi asay banta de7oa laammanayssa shalo wudi banta woyqqanayssa hayssi misiley qoncisees.

nuasay qasse meeya irbata ooththidi lo7o lo7o meeyappe maathata do7a dumma dumma oyssa pila demmeyssanne meeta haridi dhiikkidi asayappe loogo7a ekkeyssa shakki dino asay erana mela daro asas hayssi timirta gideyssanne daro asay pilgidi erayssi n asas oosoppe isso

nu asay hayssa ommom yaagetessata heemmidi haappe banta muuta demmana dandayeyssanne qasse atana dhiikkidi dandabe maatha ekeyssan ohisa ekeyssan ohisa kessidi pila kessidi daro daro wo7a demmeysi eretida ba gidoyssan aasay dero ooththideya qawoostappe issoy hayssaya

hayssi nu misilan bea booru yaagetes issi asi issi booru waati dhiikkidi dihooso ooththidi baynta biittasi baasi lo7o murota boorash payzidi qasse shalo daro shalo demmanayssa booray daro daro gate demmanayssa qoncesees

Issi nu misilyan beiya si aayoy issi dorse idimmado uttidaro be'owos ikka ayba qoncisigikko inuheeran di iya asay bantawudi iya medoosata waatidi go'ettidi shalo shiishaneekko muruta entafe waati ekkaneekko intafayatetha waati nanganeekko daro ooththidi besseessa.

Isti heeran deiya asay dumma dumma keeththa keexxidi dumma dumma bantadiya shalo'a shiishidi go'a ekeyssannne qasseka daro mehiya heemmeyssan daro daro medoosata heemmidi go'a demmano dandayetteyssi nubettan asay daro ooththidi aqiya oostappe issoy biya heemmidi aqeyssanna.

Issi diza asay hariyan go'etidii mitha hahuwappe ehizaysanne ehidi qase ehidi katama gathidi bayiziyasa appe bantas lo'o othiyaysa baso so yizaysa yidi aqiyasa yappe banta murutay demiyasa ha misiley shakidi odes

Hano nu misilen nuu bayiya nam'u yooga naytti mehetta hemiyayisanne mehetta shiishshidii baappe lo'o muuruta deemanayisanne wontto dichchas lo'o ooge kaleththizayssa lo'o muuruta eekiddi lo'o beetta gaaththanas hites ooge gididi baaso gididi eepiyayissa qonccisidii ha misiley oodes

hayssa nu misiliyan beayssi nu heran diya asay dumma dumma meta dhikkidi meetappe lo7o lo7o muruta demmidi bandadichasinne bantawonto hido taas lo7o shalo7a shiisheyssa meeta dhikeysi lo7o gabe gelseyssa qoncisidi odees

hayssi nube7iya issina ay issi heerappe dendidi heeran deiya meheta heemetha do7onne deeshsha waati hemmidi ba dichcha lammaneekko zo7o dorsata lo7o deshshata lo7o boorata waati diikkaneekko diiho oge dagga7osoooththidi qonciseyssabes

Hayssi issi koshshanchay ba gaden daro warxafishe deeyssa daro ooso ooththeyssa ba wode'iya mehetan go'ettidi ba biitta lo'ethi goyeyssa biitta shaakki goydi zerethas gadiya giigiseyssa hayssi misiley dalgan qoncisidi odees

Ayfa ayfeta asay go'ettidi wattidi kaththa kaththanakko qase kaxxida kaththa waththidi machinen go'ettidi asay wonththo daro laythi gam'issanakko gam'issidayssa waththidi qasa zaridi zeridi wani go'ettanakko madanaw osso oththanaw zeretta goshsha osso gidayssakko.

Hayissi qase nuu missilenni beyissi issi kawo oththanichchayi baa tamaridda baa erataththennine baa poligida piligeththanni asata watidi putiya tokidi besanne giko putiya tokidi wani go'etannekko be'ishshe dizayissa besses.

Issi nu mosiliyan be7ishin dumma dumma dalgga bessan diya ayfaayfeta shiishshidi asay waathi zeretha zeranekko zerido zereththaa waathi go7eththanekko go7eththidi wanththi banththa shalo oyqqanekko murutha awude demmaneko wogetha hayssi bessoossa be7oos.

Qaseka haysa misilen ta bea'she dizaysi badala wati zeridi issi baga wogara badala issibagara dona tokidi issi bagara duma duma ayfa ayfeta tokidi ubba issi boll wati goe'tanakko watidi ekanakko watidi enta payateta naganakko

Badalay nu biitan daro go'a immiya gishaw daro nu asay oothidi aqiya ooso miishatappe issoy badala zerethi gididayssa badala zeridi daro go'a ekidi daro ayfiyan laamisidi mu asay daro xaqametidi daro ooson peyshiya oosotappe isoy badala zerethi badali nu biitan daronne oothidi aqiya oothotappe isuwa.

Hayssi kawo oosanchoti dumma dumma zeretha ooso nu bita asa tamarsidi aappe nu biita asay erana mela dumma dumma pilgetha ooso ooththidi nu biitta asas qoncisetha ooso ooththidi tamarsidi simmeyssanne kawo oosancho gidoyssota has misiley daro dalgisidi bessees.

Dumma dumma puutota tokkidi nu asay daro putotappe go'ate mano dandayeyssa putoti qasseka mithay dhehenna mela qasseka tuketa mela barsafeta mela dumma dumma goa immiya putota tokkidi nu asay godeteyssi nu asay ooththiya oosoppe issoa gidoyssa qoncis

Dumma dumma zeretha qochchata zeridi nu asay go'a demmeyssanne zeretha qochchatan daro daro ayfea shiishidi nu asay daro go'a ekeyssenne qasse nu asay daro ayfiayfetappe daro daro muruta demmidi biitta laammanawu bantawo bantashaloa shiishshana dandayeyssi eratida ba gididi issi asi denbabetan dumma dumma ayfiayfeta go'ettis.

Hayssi misiley qasse nam'u asati baynta gaden deiya zerethanne puuteta tokkidi waati go' ettanekko aape go7etetha waati demmanekko i qasse shalo udedi shiishi waati oyqqanekko qohincisidi hayssi misiley dalgisidi pilgidi odeyssa beyoos.

ayssi kawo oosanchay asi ooththidi ayssi ayfiafeta tokkidihayssa shiginiya tokkidi dumma dumma puutota dalga denban tokkidi biitta mecetona mela haaththay biitta dhayssonna mela gasseka mithay biittafe dhayonna mela irixa carko saabanna mela puutota tokkidi godettana ogeta bessees

Hayssi misiliyan qasse dumma tumma denban asay ayfayfeta tokethanne qasse putoza tokkidi waati go'ettanekko go'etetha ooso ooththeyssanne dumma tumma ayfaifeta asay waati go'ettiyakko he oossa dalgan asay nayti ooththidi besseyssa hayssan beyoos

asay zeretha ooso ooththana dumma dumma soomedosta go7ettidi gashegi dhisidi hayssa bangaayi dhisidi aappe qolxidi ekkidi zeretha zerana dandayeyssanne qasseka ayfaafeta aappe guyen shiishano dandayeyssa nu asay ooththiya oosoppe isso giday gisho haissan beyoos

Ha daro dalga bessan asay badala zerdi happe badala bulidi puliya giddon harmidi ehaappe shaalidi badalay malalanaw hanishe de7iyssanne dalga biitan daro ayfa immanawu naagiyssa asay ammanettidi woththidayssa wontos lo7o mukula bira shiishanayssa qoppi ooththes.

hayssi nuhay misiliyan beiya gistie ayfey daro nu heeran kaxidayssanne qoncidi lo7o murota immidayssa daro asas erisishe hayssa murota go7ettidi daro asay ayfiya ekkidi zeridi bandabettan go7ettana mela hayssa daro asas pilgidi laallidi odoos

hayssi noy misiliyan beiya zeretha ayfey afakadoose gidishin afakadoosiya as ayfiya asay tokkidi banta biittan lo7o lo7o murota shiishshanassinne afakadoosiyappe asay go7iya go7ata ekkanasi afakadoosey asa naa payatethas go7o imeyssa qoncisees

Hayssi nu beyiya afkadoosi aypey daro asay afkadoosiya go7ettidi daro biittan aypisidi mitha waati go7ettiyakko yaypeta ayss nu biittan go7a imeyakko ay mela go7ay nu biittan ayfi aypetabidiyakko daro hayssi mithati qoncisidi besseyssa qoncisees.

Hayssi misile qasse asay puuteta tokkidi waati godettanekko toketha hiillaha asay biente guyera hayssa pooto denthi addey uttidi pootowa denthidi hara biittatas qasse carko bollan yiddidi hara biittati aada go7ettana mela bessanasi ha puuteta denthees.

Hanu misiliyan miiya afkadoossey issi heeran kaxidayssa appe maxidi iha kessana dumma dumma aqotan asay giigissi woththidi haho biitta canana woththidayssa a misiley dalgan besseyssa bi'oossinne dango'ettidi daro miishata asay go'etti hisheyssa bessees.

Hayssi nu misiliyan beeyssi issi asi bagaden kaxida badala pooqidi pooqidayssa tukkidi dasa bolla kesi woththidayssanne qasse wonto zerethasi lo'o murota gidoyssa shaakkidi qoncisana woththidayssa misiley hayssi dalgisidi pilgidi bessees

zeretha zeranawu asay go7ettiya ogetappe issoy badala bunchidi gaasheya qoxidi gistiya qoxidi daro daro goshsha miisheta giigissidi dalga gadiyan baagan asay goydi zeridi yaappe go7a demmanayssenne muruta shiishanayssa haysse dalgan qoncisees

hayssi zeretha ayfe nu biittan daro dalga ogenne dalga ooso miishe gidoyssa asay azeridi waati godettaneekko zeretha ogeppe asay demmiya go7a dalgisidi qoncisi besseyssa amisiley dalgidi paati de7o dees hessa gisho nu asay zeretha ooson daro gize aqiya aqoti de7osona

Nu Bittan daro so medosati dumma dumma dano hargiyan qohetid hayq wuryo gishataw hargiyan gahetid hayqid daro dhay wuryo Gishaw asay payatetha ooso dano hargey mwhiya qohena mala so medosata dano hargey qohena mala payatetha nago oso ...

Hayssi haii nu hamissilezzan be'ssi somedossatapayattetha nago osso harge teqqetha nago ossoakimeti hargeffe teqqetha osso othishe dizzayssa qon isses.

So mehiya payyatheththa naago ooso ooththiisenne meddoosathi harggepe theqeththa ooso ooththidi hanththa payyatheththaa waathi naaganeekko henththo naa dano harggepe waathi ashshaneekko waathi go7eththidi qassi nuussi shalo shiishshaneekko hanththe naa loyththi oyqqeththa oosuwaa ooththeyshi hayssi nu biiththan ereththidaba.

Haysa nu be'iya Soho medosati dalga lo'iya demban hemetizaysa beyos enti qaseka ayba misile odanaskoyiko dumma dumma entas koshiza hargefe teqanas otho othanasine payatetha oso oithizaysa qoncisi beses

So medosa erikofite kaththa oththonne entawu diya payateththa nago oththo entanna payateththa enta nagiyasa be'iddi loyiththi xeellidi antanni daro etti daro hariggenn qohettid hayiqenna mala entta dichchabasinne entana go'ettid shalonni loyiththi Shishanna mala ubba oththo oththizayiss be'os.

Ha misilan be'ishe dumma dumma soo medoosata payatetea naagonne hargeppe teqqeta ooso waati asay go'ettanakko go'ateta ooso qonccissidi bettees.medoosata hargepe teqqanawu daro nu heeran medoosata akimiya getetidi eretida akimeti de'ooson.

Ha missile qaseka hare payateta nago otho othiyaysanne issi he akime woyko medosatu akime duma duma payatetanne harge teqeta oso othiyaysa haysan so medosas diya payateta nago oso othiyaysa missile qonc'ises.

keehi daro lo7i wodhiya denban bentiya soommedosata asay qasse anta payatetha naago ooso entana metoppe naago ooso entana dano argafe ashshidi bantawu shalo ooththidi bantawu go7ettana maaddiya ooso ooththidi meetas deiya payatetha asay nangiya ooso ooththeysi eretidaa

Soo medoossas deya peyatetha nango ooso soo medoosa duktereti soo medoossa peyatethanne inta hargepe tiqetha ooso ooththidi daro laythanne daro wodeta harge entana qohenna mela dano hargen hayqonna mela peyatetha harge tiqetha ooso ooththishe deeyssi nu beyttan eretes.

Hayssa misila nu be7eyssi hayssa soome doossa akime yaagiidi xeeygeteyssi wolko faranchetho qaalan beterneeri yagitidi xeeygeyssi hayssi nuitan deya meetas payatethanne hargeteqethawoso ooththeyssa qasse dumma go7a go7a immeyssa bessees.

Hayssa soome doosata doktoriya getizati soome doosati daro hargeyan qoyeetti wode daro daro dano warge soomme doosta oykke wode payatetha intehysan angano dumma dumma aqoninne dumma dumma yantana harge tiqetha ooso ooththidi payatetha inteyssa zaaridi naagidi lantana dano wargote tiqetha ooso ooththes.

Daro soome doossa payatetha naagooso ooththidi soome dosati dano wargetappe dumma dumma harge iitatappe nangetidi attana melanne ayanta payatetha naagidi lo'ooso ooththidi antawo de'iya kumetha payatetha naago ooso ooththidi antana dano wargetappe ashshana ooso ooththanas hayssi koshshiyaba.

misiliyan be eyssati soome doossata enta qase entafayatethanne inta duussa hunata asay waati entafayatethan nanganeekko entafayatethas waati aqo gido ba asay ooththaneekko ha misiley dalqan qoncisidi besseyssa laallidi daro asas qathideodoos

Turisteti haaho biittappe yiidi wora do7ata nu biittan danniyan tokettidayssata be7idi nubiitas daro gatiya gelssanaas danda7izayssanne daro gatiya ciggidi nubiittas gatiya ciggidi nu biittas go7a immiyayssanne entape shiishido qopan biittay daro go7a demmoyssi erettidaaba gidoyssi erettees.

Hayss medossay qase wora medossa getetidi xessetes ika al'onne daro asi beyanas amotizanne qase asi kali xelanas uba wode ufyetiya medossa gidiyo gishshaw izikka al'o gididayssa eretidabakko uba botankka al"o a sunththayikka naliya gettetes

hayssi qassi wora do7a geetheththi xeegeththanawu dandda7essa wora do7ay dumma dumma al7onna teqeththida sohon asay teqeththidi woththidabaa qassi hara biiththape gathiya qanxxidi asay nu biiththaas turisthe geetheththidi danniyan nanggethya do7issa be7anawu yiidaba gidiya gishow asay a be7ana yiida asay gathiya gellssidi beyssi ereththidaba.

Wora do'atappe issoyi qase de'izayiss ikka wakala getettidi nuu heranni xeyisetidd daro asayi wakalayi dumma dumma haththaninne qase shucha xaaponni daro wode aqqid de'iyobbayi eretiba gida gishshawu qase daro haho bittappe yidayi asayi izza be'iddi nuu bitas kaciya geliththiyass qonccekko.

wurame doosati ase qase dumma dumma asa yashshenne daganthiya worame doosa gidishin ikka daro daro worame doste doosona nubettan deqqetidi danya nangetidi hawu biittabe asay qatiya qanxidi nubettasi dumma dumma turiste geetetti de7iya wura do7ati de7eyssa biittay qonciee

hayssi qasse nu biittan al7o geteya do7a wora do7a yaagetidi eretes ikka daro eesoteyssanne guutha geeqan daro soho laasidi gakkanau dandayeyssa lo7ethidi asay shaakkidi odes ikka wora do7a e sunxeka nu heeran godere yaagetidi xeesecheyssa beyo

Hayssi ha misiley bessiya do'ay bazzo do'a geetettidi woykko wora medoosa geetetidi xeysettees. Ikka daro lo'iyabanne daro al'o gididayssa hayssan misiley daro qonciseese. Asay qase daro beyana amottiya wora do'a yashiya do'a geetetees.

Medoossey wora do'oya gitite xeesetes ikka wora medosta giddon wolqamanne mino gididayssa irises daro woramedosta giddon kawanne ubba7 yawo minotethi deeyssa ubba'i xoonissa qasse sunthayka yawu gammo gititi nu heeran xeeseteyssi erettes.

Hayisan dumma dumma wora me doosati de'eyssa beyoos wora medoosati qasseka ehtappe issoti issoti dangarsi issoti issoti wakal'a dumma dumma geeggeti wora do'ati hayssan denban haaththa matan eqqidi de'eyssa dumma dumma wora kapoti de'eyssa beyoos

Wiittan daro daro al'o al'o do'ati danian teqetiti deeyssa eroosi wiittan diya daro alo al'o wora do'ati danyan teqetii deessa hawubita bedeya asay yiidin wiitaydi dariyan daro danyan di'a wora do'ata beyidi bantanu biittan shalo gelsidi gatiya immidi beyssi erat

hissi nu misilyan be eessi dumma dumma worame doosa kochcheteppe isso gidishin bawukka7i worame dosta giddon kawo woykko mino woykko bolla yaagetidi duya worame doosa ubbas kawo yaagetid xeesetes ikka baasi sunthay nuni gu biittan gammo giixeeyges

issi woora medoossay dalga denban danniya giddon de7eyssanne i qasse lo7o al7o gidida woorame doosa gidoyssa nu biitta asay shaakki deeres ikka daro lo7iyanne asi daro beyanawu amotiya worame doossa woykko nu biittara geella giidi xeeygettes

Hissinu misiliyan be eyssi dumma dumma ayssi gora medo saaqiti xasetishe ikka al'o giloyssanne daro ha hobetappe yabeyanawu asayi gatiya qanxiliyeyssanne yiidi abyidi nubiitas gatiya gelsidibeyssanne dumma dumma i al'o giida medosa gidoyssa qonces.

hayssa nuni misilen beessi daro al7o geetettida wora do7ay hayssa hatha giddon eqqidayssa beyoos ikka siyasu gidi efonnayssenne wolki awugeta wolqi deeyssa qoncisidi oodes asuntheka dangarsa yaageti xeesettes

Ooramme doosati qasse nubiittas daro daro turisteti hahu biittafe gatiya qanxiliydi nu biittas gatiya gelsidi lo7o beyiidi nubiittas deiya wora do7atanne nubittan de7iya lo7o lo7o bessata beyiidi nubittas gatiya gelsidi baanayssi eretida ba hayssan qasse nu biittas daro go7a hayssi wora do7atii.

wora do7ati nu asay ta daniyan teqqidi naagidi wothi haba gidikko hawo biittafe dumma dumma turisteti yiidi nuwiitas daro gatiya qanxidi biidi beyidi bantawo ayfen beyanau beyidi lo7o lo7o mulo ta gidoyssa nuwitas markattidi beyssi erettida pagidoyssi danni oosonna issadi wora do7ata naago ooso

Hayssi nuu misiliyan be'eyssi dumma dumma wora do'a gide shin ikka worame doossa daro nu asay beyanasi daro amotiya medoossa bawukka al'o haho biittafe asiyidi nu biittas gatiya galisidi beyiya soo me doossa gidennashin worame doosa gidoyssa qonces

ore do7ata giddon daro eesotiinne daro shinera di iya issi do7aydias ikka maahi geetettidi nuhenandia asay maahi yaagi xeegetes ikka daro dandatan teketidi nangetidi deyano dandayeyssi eretidaba gida kisho i daro daro al7onne daro boncho gididi yash iya do7a gidoyssi erete

haysi qasse nubiittan asay daro asay eretidi benippe nubittan de iya hayssi shoosha kochchatappe isso geetettes ikka bawu korche geetettes nubitan asuntha korche gidi asay xeeses ikka daro wode mithata bolla koreta bolla dumma dumma gita mithata bolla deeyssi erete

hayssi nu beyiya wurame doosa getettes wurame doosumme doosata giddon gitatethan uppapfe daro daro gita yaagetidi asayi shaakkidi eridi deiya wurame doossa gidishin ikka bagbowudiya duussan mithas xeerappe xeerappe cakidi meyssa qoncis

Hayssi wora do'ay qasseka aybi geexxas tigikkon betara wakal'a gixxasetes idaro wode aqidi deiya haaththana gidiya gisho haaththana aqidi deya gisho daro daro asaaqayashi sana dandayees hawo biitabe aabeyana asay yiidinu bitanydi daro gatiya gelsidi aabiidi gohoneto ooththidi aggidiphees.

Hays nu be'ya daro wora do'ay nu biitan daro yashan daro dagantiya do'a getetes. Ika a sunhay godare ,Ika qamin ke'es daro ziq giid guuthat deqeqan daro Soho lasi gakanaw danda'iyaysa awu wolqi diyaysa asy odes.

Ha nu misilen be'ya do'ay wora meedosa yaagetees. Ikka wora meedosata gidon eesotiyassa daro daro eesotiyayssa qasse elle issiba oykkanaw dirgiyayssanne a sunththay maahe geteththi xeegeetees. Ikka daro cinccanne daro darobaata ooththanaw danda'ya eesoteththi de'ees.

issi nu misiliyan beyiya wola do7atidi oosona inteka daro danneta giddon teqetidide oosona inta beyano daro aawo biittabe gatiya qanxidi nu biittas katiya gelsidi daro asay antena beyeyssanne antanaydi ooson gelsidi beshsheyssa daro qoncisidi oohdhees

Hanu beiya misilan biya issi kafo kochch gididara dumma dumma al7o geetettidi hahobettafe ha kafo kochchata beyana nuuko asay daro daro gatiya qanxidi yiidi numittan daro muruta gelsidi beeyssanne hayssi dannen teqeti diya kapu gidoyssa qoncisidi odees

Sinu misilambetiya do'ay woora me doosa geetettidi xeeygetes ikka wooramedosta giddon gita gitanne wolqama geetettidi mixa xeerappe xeerappe meyssa daro eranchati pilgeyssati qoncisidi wossidosona ikka ba woramedoosa woran de7eyssa eresees.

hayssi nu misiliyan beiya wolqama do7ay woora medoossa giititi xeeyketees qa woorame doosta giddon gitatethannne wolqan minotethannne bolla kawo yaagetidi xeesetteyssa ikka gammu geetettidi nu heeranne nuus deiya nu duussa haqoan xeeygetes

Hayssino misiliyan beiya wora de'ay maahe giide xeeygetes ikka daro eesoteyssanne daro cinca gididayssa eesotidi darbappe sinxalidi oykkana dandayessa qasse yawu daro wolqama shene de'eyssa i ubbafeka cinca gideyssa eesoteyssa dalgisidi qoncisidi erisoos

hayssi nu misiliyan demmiya wora do7ay waaliya giidi xeygetes daro al7onne boncho yagattidi hawa bitabe asay abeyana yeyssanne yiidi abeidi nu biittas dumma dumma shalu7a muruta immidibeyssa qoncisees hayssi waaliya giya do7ay gita geetettidi erettes

Hayssi nuu misiliyan biyya wora do'ati issoy gegge geetettes issoy mahi geetettis intika geggey daro qass gidi amuteyssa maahi qasse daro dirgidi amuteyssa daro biittas daro ayafeta imeyssanne daro yashsha do'ata inte gidoyssa qoncesidi ha biitanti asay odee

Misiliyan beiya issi wora do'ay diis asunthayka nuukkora nu qaseti xeeliyode nayliya geetettes yikka al'onne darobitappe hahobestappe yabiyanas asay gatiya qanxidi yeyssa qoncisidi hansiley dalgan iya sunthay nayliya geetetteyssa odees.

Hayssi nu mishilyan beyiya wora do'ay daro dumma dumma yashshiyanne qase daganthiya wora do'a gidoyssa shaakkidi beyoos ikka nuwetan oorathino sigididi nu'ettan daro qoncidayssa asay shaakkidi kase beyonnaba ooratha wora do'a gidoyssa odees.